dalga gaey goyettidi giigidayssani cora asati zeretha zerishe de7oosona haasatappe guye baggara cora muozeti beetto

Issi addey harma dhale badala giddooni pistishe deees guye baggara adussa mithati beettosuna

Cora asati issippe shiiqi eqidayta gidoppe issoy hiixeti diyo minxafe bolla gaashiya gusishe de'es isoy sinthe baggara uttidi kushen kaashishe de'es.

Gaden kexeti de'iza minxape bolan gashe qolishe qolishe izappe guye bagara cora asatinne mithati betosona.

uccura ooththatinne muuzeti issi bessan toketidi dicciday beettishe deees wuye baggaraka qasse adussa mithati beettishe doosona

dalga peni nam7u asati zeretha zerishe de7oosona haasatappe guye baggara cora woratinne dhoqa zumati beettosona

Issi aaya booththa may7o may7ada eqqada sintha bagga xeellashe de7awus izippe guye baggara dayida gita mithay beettosona.

Dalga dembane cora badalay paashshizay beettishe deees ha badalappeka giddora dalga oge deees badalaykka keehife adussag.

Goyettida gadeni cora asati zeretha zerishe de'oosona haasatappe guye bakkara cora moozetinne adussa mithati beettishe de'oosona.

Dalga gadeni cora donoti toketidi de'osona ha toketida donoti xeeliyo wode keehidi cililidi de'osona.

C'ora ayfida apile betosona ha apileti dheliyode haytay kehipe c'ililidi betishe de'es.

Oyddu asati eqqidi de'osona. Ha asatappe guye bagara cora timmatime gidduwan qantha eqqida miththati bettosona.

issi addey cora kaxenaa muuze oykkidi eqqidi de'es izappe guye baggara cora muuze haytheti beetosona

issi aaway maxetido tukki ayfe kushe giddon wothidi dhoqu ooththi essishe dees ha aawappe guye baggara cora cileleda tukketi beettos

Cora muozeti yafaran yafaran toketidi de'oosonna hammuuzetikka xeeliyode kiihidi celidi beettoosona

Dalga gadeni cora badalaynne uuthi dees guye baggara cora woratinne zumati beettishe de'oosona

issi naay eqqidi sinthe bagga xeelishe deees hayqqida naappe guye baggara cora badala ti betoosona

Issi aaway eqqidi ba sinta xeelishe deees hayqqido aawappe guye baggara ayfida muuzey deees.

Yaparan toketida coora gididi utida muzeti betosona ha muzeta gidora coora ogeyika de'es

Coora asati kehi teri kaxida tuke ayipe micishe de'osona ha asatape guyebagara coora uthinee woray betosona

Issi adey eqidi bollape afukado ayfe maxishe de'es izapeka guye bagara dumma dumma cora mithati betosona

Cora qeri festaleta gidoni bitay kumidi utidaysa gidoni toketida adusa puteti betosona

issi aaya eqqada tukke ayfe maxashe de'awus, ha tuke ayfe xeeliyode keehidi kaxidayssinne kaxi bennayssi issi bolla walakettidi de'es

Issi addey cora mango maqiadi kushen shiishi oyqqidi eqqides izafeka guye baggara cora mangoy shiiqidi uttiday beettife deees.

dalga nideni cora muozeti ayfidi de7oosona hammuzetikka xeeliode keehippe cililidi bettishe de7oosona

Amisiliyani cora asati issife shiigidi ekkidosona ha asatappe issi cehega aaway sintha baggara ha simmidi eqqides guye baggara cora muusetikka beettos.

Issi addey uttidi dunota issi bolla shiishishe deees izappe guye baggara cora leheti issi bolla shiiqidi de;oosona.

Cora amati mitha hayttha kushan oykkidi xeellishe de7oosonna hasatappe guye baggara cora mithati beettosonna.

cora shiiqidi diza asati kushen yayfeta oykkidi eqqidoosona ha asatappe guye baggara cora badalaynne muuzey beettosona

Issi Kamey cora muuze caanidi eqqides hakamebe guye baggara cora mithati beettosona.

Issi addey dalgga gaden nam77u boorata waaxidi goyishe dees.ha goyiza booratappe guye baggara dhoqqa zumati beettoosona.

Cora asati duma duma ooso miisha oykidi eqidi de'osona ha asatupeka guye bagara cora mithati beetosona.

Coora asati ooththo mishsha oyiqidi shiqidi de"osona izetappe guye baggara adussa kamme ogey de"es

Nam'u asati dallga bootan boorata waaxidi goyishe de'osona. Asatappe guye baggara heedzdzu maata keeththey beettees.

Dolida kaththa giddonni issi adeyi dhale qolishshe de'ees. Haa qolizzo adeppe guye bagara cora woratti betosonna .

Issi addey dalga gadeni nam'u boorata waaxidi goyeshe de'ees. Ha gishsha gadeppe guye baggara cora worati beetosona.

Issi adde dalgga goshsha gadeni nam7u boorata waaxidi go7ishe de7ees. Guye bagara qasse cora keeththatinne adussa miththati beetosona.

cora asati toketizo puuteta oykkidi eqqidoosona, ha asatappe guye baggara cora keeththati beettosona.

Cora eqone melida badala issi addey pooqishe deees ha pooqetizo badalape guye baggara cora worati d'oosonna.

Dalga koshsha gaden issi addey nam7u boorata waaxidi goyishe deees ha goyiza booratappe guye baggara cora mithati beettos

Issi toketiya wutha nam'u asati issife oyqqidi eqqidosona ha asatappe guye baggara cora asati de7oosonna.

Issi addey nam7u boorata waaxidi goyishe deees izapfe guye baggara cora maataynne worati beettosona

cora puute tokkiyo bolla asati bookkishe de7osona kuye baggara qasse cora cillido worati beettosona

dalga denbani cora asati gaashe cakishe de'oosona ha asatappe issi naay caketido gaashe dhoqu ooththidi kushen oykkidi eqqides

hashiqida asati bawulayta zoo bodi tiketema astidader gibirina yuuniti shaasha gale bolihesarsimenti yemmi dere yeden cigin tekela innafirafere tekella mazije mereya mereha gibir giza xuufe oyqqidi eqqidoosonna

Dalga demmani toketida cora shunturuke cililidi beettees ha shunturuka giddon heedzdzu asati ooththishe de'oosonna.

nam7u asati tokkanawu gada bookkishe de7oosona habookkiza asatappe guye baggara cora eqqida asatinne mithati beettosona

Issi aaya xinqa maata ba'ada eqqadus izippe guye baggara zumatinne salo medhoy beettishe deees.

xilili uttida dalga denbara asati cora hareta laaggishe de7osona ha laagetizo haretappe sinthe baggara cora worati bettoso

cora asti toketiza huutenne qootho miishata oykkidi eqqidoosona ha asatappe guye baggara cora mithati de7osona

Issi Adey nam'u boorata waxid goyishe de'es. Izappe miye bagara issi aaway apila mayid eqides.

Namappe bolla giddida asati haathayi eliyo olla bookishe de'ossona. Ha asatappe guyye ollan guutta muzetinne cora mithati bettosona.

issi addey karetha may7o may77di eqqidi deees izappe guye baggara cora ayfi aypida paapayati de7oosona

Issi maca nay cora tukke micashe de'wus ha tukey laalettenna mala garsara qanxettido mithan teqeti dees

Issi aaya hokkada cora melida giste maxashe de7awus guye baggara qasse cora woray beettishe de7oosona.

Cora asati puutetanne ooththo miishshata kushen oykkidi eqqidosona ha asatappe guye baggara cora worati beettosona.

cora asati zipe shiiqidi haaththe eeliyo bolla bookkishe de7ettes haasatappe guye baggara issi keeththaynne cora worati bettishe de7osola

cora asay dumma dumma ooththo miisha oykkidi issipe shiiqidi eqqidi de7oosona ha asatappekka guye baggara cora woray beettishe dees

Issi adtey nam'u boorata waaxidi goyishe deees hakoyiza booratappe kuye baggara salon shaaray zo'idi uttiday beette.

dalga denban toketida shunturka asati harmishe de7oosona ha asatappe guye baggara tokketennan mela diza gadey deees

dalga goshshe gadeni zo7onne karetha boora waaxidi issi addey goyishe deees izapfe guye baggara cora melida mithati beettoos

issi addey nam7u boorata waaxidi goyishe dees ha goyiza booratappe kuye baggara shaaray zo7idi beettes

Dalgga dembban corra gisste issi kaamey cakishshe de'ssi ha kaameppe guye baggara corra worattine zumati bettossona.

Issi adey kaame laggishe de'es ha laggetiza kaamesi miyye baggara coora asati shiqqidi eqqidossona.

Shuchani othetidi oggeziy issi ogeni issi goshay kamey eqqidesi eqqido kamezaysi guye bagara cora mithatiy beto'osonay

Cora goshsha makinati issi soho kareni eqqidi de7oosuna hasohoy zo7o qalamiyani ti7ettidi beettees.

Cora goshshe kaameti issi matane shiiqidi eqqidosona hayqqido kametappe guye baggara cora mithati beettosona.

cora goshsha kaameti issi matan shiiqidi eqqidosona ha eqqido kaametappe miye baggara dalga dembaynne sintha baggara cora keeththeti de7oosona

Goyettidi giigidi deiza dalga goshshay deettes ha goshshafe guye baggara cora wooratinne dhoqa zumati de7oosonna.

Dalga dembani issi goshsha kaamey eqqidi deees hayqqida kaamefe guye baggara cora mithati beettos.

cora kameti shuchchafe oohthetido ogen eqqidi de7oosona ha kametappe sintha baggara cora mithati beettoson

Issi gosha makinay ogen eqid de'es Ha makinappe giya bagara adusa mithatinne issi kethay betishe de'es

Issi macca naya goshshsa kame lagashe de'awusu.ha kameppe guye baggara keththayinne cora woray beettosona

dalga denbani heetztdzu kaameti goyishe de7oosuna heetzdtzu kaametasi sinta baggara itiphiya baynderay ekkidayssinne salo guule kammiday beettees

Eqqi diza goshsha kaamefe guye baggara cora asati eqqidi de'oosona ha asatappe guye baggara cora mithati beettosona.

issi kaamey ogen eqqidi de7ees hayqqida kaamefe buye baggara cora adussa mithatinne sooti beettosona

cora kaameti katha fuucishe de7oosona habbucisa kaametappe guye baggara adussa ogeni cora asati ekkidi haasayishe de7oosona

Dalga denbani issi kaamey goyishe deees ha goyiza kaamefe sinthe baggara cora sohotinne dhoqa zumati beettishe de7oosona.

issi keeththa kareni goshsha kaamey eqqidi dees ha kaameykka gede simmidikka eqqides guye baggara nam7u goommaykka keehipe gita gididay beettes

Issi kaamey gade goyishe deees ha goyiza kaamefe guye baggara cugan tokketida cora mithatinne salo medhoykka bettishe deees.

Dalga goshsha gadimi issi kaamey goyishe deees ha kaamefe sintha baggara shiiqida woraynne salo medhoy beettishe deees.

issi goshsha kaami deqqidi deees haka misika sinthe baggara issi adussa mithaynne miye baggara cora shiiqida warati beettishe de7oosona

Dalga kaami issi kaamey goyishe deees ha goyiza kaamefe miye baggara cora mithatinne dhoqa zumati beettosona.

Dalga dambani issi kaamey goyishe deees ha goyiza kaameppe sintha baggara cora woraynne saloa guule kammiday bettishe dees

Cora asati shiiqidi de'osona ha asatappe guyye baggara cora suuqeti beetishe de'osona.

Issi hare gaarey kaththa caanidi bishe efishe dizayssa besees. guye bagara adusa kethayi betishe deyesi

nam'u macanaati duuna kammidi uttidi de7oosona izatappe guye baggara cora kaametinne warati beettishe de's.

kaame bolla caananawu asati katha tookkidi efishe de7osona ha caaniza kaameppe miye baggara issi sooy bettees.

Suiqe giddoni cora kaxida muuzeti de'oosona hamuze xeelode galal'o ciisha medho malatees.

issi addey suuqefe ushsha shammishe deees hasuqe giddon issi macasha eqqada bira ekkashe de7os

Dalga soho hiddooni cora kuntalera kathay issi bolla shiiqidi de7oosona sintha baggara qasse cora asati issife shiiqidi eqqedo7osona.

Cora asati duna tucidi eqidayti kartonne gidoppe Usha bayzishe de'eosona ha asatape guye bagara Cora mithatinne cora kethati betosona

Cora asati issippe shiiqqidi kaththa miishshe de'ossonna hayssatappe issi atumma na'ay eeqida maca bayo kaththa barsishe de'es

Cora nayit kehippe shiqiddi uttidi kaththa mishshe dosona ha nayitas kaththa imiza namu asati sinththe baggara eqidi deosoona

issi addey mizaane bolla utda daabua tookkidi denthishe deees izapfe guye baggara kameynne shora mithati beettosona

Dalga dembani c'ora c'iyida gistey de'es ha gistey xelliyode keehippe c'ililidi betosona

Hedzdzu asati cora santha gidon utid de'osona, heysati cora santha gidon utid de'osona izetappe guye bagara cora zumatinne worati betosona

Cora asati gashshe cakishshe de'osona haa asatappe guye bagara dhoqqa cora zumati betosona.

Hedzu assati eqidi dettesi, ha assatappe guye bagara coora cililidi deyiza adusa uthati betossona

Daligga denibba gadenni cora tiyatido gashsheyi de'ees.haa gashsheppe guye bagara cora zumattinne woratti betosonna .

Daligga denibbann melishshe de'iza gositeyi de'ees.guye bagara qase cora keththatinne woratti betosonna.

dalga denbani cora ciyida giste gidon issi aaya eqada de'eawus guye bagara cora mithati betosona

Dalga dembani cora gaashey ciiyyidi de'ees. Ha ciyyida gaasheppe guye baggara cora miththati beetosona.

cora asati baadhdho ti7a gaalonen maxishe de7oosona ha asatappe guye baggara cora mithatinne muuzeti beettoson

Cilili utida dalga dembay de7ees. Ha dembappe guye baggara cora keeththatinne mithati beettosona.

Dalga gadeyn badalaynne baadhdhoy yafaran yafaran zerettiday deees guye baggara cora worati beettosonna.

keehippe cilelida cora badalay beettees guye baggara qasse cora keeththatinne worati beettishe de7oosona

cora badala kiddoora dalga ogey deees guye baggara salo7a shaaray kamidoyssi beettees

dalga gadani keehi ceedelida badalay beettees. ha badalafe guye baggara maata keeththeynne cora worati beettosonna

Dalgga dembani cora ciida gistey de'ees guye baggara qasse cora woratinne dhoqa zumati bettosoona

cora maata keeththeti issi matan shiiqidi de7oosona guye baggarakka dhoqa cora zumati beettosona

dalga dembani keehippe cidelida maatay deees ha dembappe guye baggada cora keeththatinne zumati bentosona

Cora asati badalla giddora issi guye kaallidi biishshe de'oosona ha badalay xeeliyode keehippe cililidi beettees

Dalgar denbani cora gaashey ciiyidi deees guye baggara qasse cora mithatinne shaaray saloa kammiday beettes.

Dalga dembaani cora shunturkoy deees ha shunturkoppe guye baggara cora asatinne uuthati beettosona.

Galga gaden cora badalati cilelidi beettosona guye baggara qasse cora worati ne zumati beettoosona

Dalga dembani shiiqi doorettido gaashe dooray deees ha doorappe guye baggara cora keeththati beetto.

Dalga denbani cora maloti ayfa nawu ciyidi de'oosona guye baggara qasse salo medhoy beettishe deees.

Issi addey dalga denbani eqqidi deees izappe guye baggara cora badalaynne salo medhoy bettees.

Daliga demibbani cora badalanne badhdhoyi yafarani yafarani zeretidi deizayisa giddoni issi addey botha mayuwa mayidi eqideesi

Keehippe dalgga dembbani daro maldoy kaxanawu ciyidii de'es qase guye baggara dhoqa zumatinne salo medhoy bettoshe de'es

cora asati toho bolla uttidi talka dembani gaashe maxishe de7oosonna haasatikka ba maxido gaasha guye bakkani issi bolla shiishidi woththidosona

dalga demba kumi cilili uttida gisti deees cora asati eqqidi ha cililida gisti xeellishe de7oosona

Cora asati dalgga ogera hametishe de'osona izetappe guye baggara cora worati dhoqa zumat beetosona.

Dalgga dembanni corra assathi oyde bolla uththidi dossonna. Ha asathappe guyye baggara corra worayye bettossona

Coora booththa kaameti issi guuyen shiqqidi eqqidosona ha kaamettappe sinththa baggara coora worrati bettishe de'ossona.

Cora kameti dalgga ogen eqqidi de'oson.ha eqqido kametappe miye baggara cora worati bettosona.

Cora asati issippe shiiqidi eqqidi de'osona. Ha shiiqida asatappe guye baggara cora worati de'osona.

oyddu asti eqqidi de'oosona ha eqqido asatappe guye baggara cora adussa mithati beettosonna

melida cora durumati issi bolla shiiqidi de7oosona ha shiiqida durumappe kuye baggara cora woratinne dhoqa zumatippe toosona

nam7u asati toho bollan uttidi puuteta tokkishe de7oosona istitappe guye baggara koronteynne ora mithati beeto

Cora melida durumay issi bolla shiiqidi deees guye baggara cora woratinne dhoqa zumati bettoosona

Dalga goyettidi giigida gadeni cora asati uute tokkishe de7oosona haasatappe guye baggara cora mithati beettosona.

Cora asati issi matani shiiqidi eqqidi de'oosona ha asatappe guye baggara cora woray beettosona.

issi addey booketida bollani pute tokkishe deees izapfe guye baggara keehidi cililido cora worati beettosona

Issi addey toho bolla uttidi puute tokkishe dees izappe guye baggara cora woratinne asati beettos

cora guutha fistalenni biittay kumidi uttidayssa giddoni cora puteti toketidi de7oosona ha puteta giddon cora asati eqqi doosona

Dalga haththay 'elidi uttidaysa miye bagara dalga ogeynne cora wory kamida dhoqa oleti bettosona

Dalga goshe gadeppe guye bagara adusa ogen eqid cora asat hasa'ashe de'osona, ha asatappe guye bagara dhoqa zumatinne cora worati betosona.

cora asati uyettida gaden tokkanaas kushen puute oykkidi eqqidoosonna ha asatappe guye baggara cililida cora mithati beettoson

keehippe cora mithati issi matan shiiqidi de7oosona hamithati xeeloode keehippe cillidi beettos

cora woray kammidi diza cora dhoqa zumati beettosona ha dhoqa zumata guuley kammidi de'ees

Cora asati mitha giddoni keliti hamettishe de7oosona ha wora giddoni adussa mithati de7oosona.

Cora guuththa fistalen biittay kumidi uttidayssa giddon cora puuteti toketidi de'oosonna ha putetaka away qohenna mala bolla baggara kamettidi de'ees

cora asati shiiqidi kushe bolla denthidi eqqidosona haasatappe guye baggara alem aqef yeden qen gido xuufey xaafettidi uttides

Cora zo'o shunkurtey micetidi de'ees. Micetida shunkurtoppe miiye baggara cora asati eqqidi de'oosona.

Teeri kaxxida ambba shukeyi issi bolla shiqqiddi de'osona .guye bagara kehi cililida worata betosona.

Cora bdrbare ayfeti issi bola fhiiqidi de'osona ha barbarey xeeliyode maata medjo malates.

Suyiqeeni cora ayfe ayfeti shiiqidi de'osona ha shiiqida ayfe ayfetappe cora abukadoy issi bolla shiiqidi dees.

soyqe giddoni dumma dumma ayfe ayfeti shiiqidi issi bolla de'oosona ha ayfe ayfetappe issoy cora paapayay shiiqidi dee'es

Suyqe giddon dumma dumma ayfe ayfeti shiiqidi issi matan de7oosona hayfe ayfetappeka kaxida paapayay issi bolla shiiqidi deees.

teeri kaxida cora tmatimey issi bolla shiikidi deees miye baggaraka cora abukadoti issi bolla shiikidi de7oosona

issi gitaf suwiqe kareni cupora asati dumma dumma miishata shiishidi issi matan wotthidi bayzoosuna

Issi adey c'ora puteta hate ushishe de'es izappe guye bagara c'ora woratinne sohoti betosona.

Suyqe giddon dumma dumma ayfe ayfeti shiiqidi de7oosona ha ayfe ayfetappeka issoy keehi kaxida cora muuzey bollan kaqettidi de7ees.

suyqe giddooni dumma dumma ayfiayfeti shiiqidi de7oosona hayssafeka issoy cora kaxida muuzey bollan kaqetidi deees

Ha zambile giddoni dumma dumma ayfi aypiti shamettiday komidi deees zambilepfekka sintha baggara keehi teeri kaxida timati meyka beettishe deees.

cora apile ayfey maxetidi shiiqiday keeshe giddon deees. guye baggarakka ha apile miiththa haythey duge sa'a bolla gakkidi deees.

cora asati suyqepfe sintha baggara uttidi shunturkonne dumma dumma ba bayzishe de7ettes izatappeka sintha baggara dalga ogera cora asati hametishe de7ettes

"Cora ciisha giddon nam'u asati eqqidi de'osona, Ha ciishay xeeliyode zo'o ciisha ciiyidi de'ees."

Issi adussa miththa bola Cora maaththa koththeti kaqetidi deosona guye bagara qase salo medhoyi betishe deosoona

Coora ciisha giddon nam'u macca nayti eqqidi deosona ha cishshay xelliyode boththa cishsha ciiyidi de'es.

Yafaran toketida cora dolida kaththati de'osona. Guye baggara cora woratinne dhoqqa zumati beettosona.

Dalgga goyettido shaani cora asati dono tokkishe de7oosona. Ha goyettida goshshafe guye baggaara cora mithati beettosona.

Issi maca naya cora booththa ciisha idimma oykkada eqqadus. Izippe guye baggara cora ciishshati beettoos.

issi naay cora zo7o ciisha guyen eqqides izappe miye baggara cora booththa ciishay beettees

issi addey daftare oyqqidi badala giddon eqqidi deees ha badalay xeelode kehitiyattida badalay dees

Dalga gasha gade kaamey pudetha goyishe deees ha godettizo gadeppe guye baggara cora cililido kathati beettosonna

Guyettidi giikida dalga gadden cora asati dono tokkishe deettes ha asatafe guye baggara cora woray beettes.

cora hangey deeza issi gita mitha bolla cora matha kootheti kaqettidi de7oosona

Nam'u maca naati issi gina may'oa maydayti ciida ciisha tira bolla idimmidi eqqidi de'oosona.

Cora atti goyettido gadeni zeretha zerishe de7oosona. Ha asatappe guye baggara cora woraynne salo medhoy beettishe de7ees.

cora asati dumma dumma ciisha giddon eqqi de'ona ha asatappe issoy cora zo'o ciishay ciidayssa giddon eqqidi dees.

issi addey toho bollan uttidi toketida puute garse konten goyishe deees izappeka guye baggara cora asatinne cora mithati beettosona

cora ciishshati yafaran yapan toketidi de7oosona ha ciishshatappe sinthe baggara dumma dumma waraqeeta bolla xaafetti uttido xuufey beettishe dees

Goyettida gayni nam7u asati issipe likketa oykkidi eqqedoosona ha asatappe guye baggara cora asatinne worati beetto.

heedzdzu asati issi metane shiiqidi eqkidayti cora zo7o ciisha oyqqidi eqqidosona ha asatappe guye baggara cora ciishshati beettishe de7osona

keehippe daayida gissa mango mithati beettishe de7osona hamangotikka xeeliyode keehippe cililidi beettosona garsaraka de7o maatay keehippe cilili uttides

Cora asati keela bolla shiiqidi eqqidoosona ha asatappe guye baggara cora muuzeynne mithati beettosona.

cora matha kooththeti issi matan shiiqidi de7oosona ha kooththata issi booththa may7o mayda addey kammishe deees

Cora kaameti biitta goyidi issi bolla shiishshishe de'osonna; ha cora kaametappe guye bagaara dhoqqa zumaynne cora keeththati beetosona.

Cora asati eqqidi de'oosonna. Ha eqqida asatappe guye bagqara cora kaameynne dhoqqa zumati beettosona.

keehippe celelidi uttida dalga dembay deees hadalga dembappe guye baggara cora dhoqa zumati beettoosona

wolqama kokkiza haaththa bollara zokkoy oothettidi deees guye baggara qasse cora wuratinne zumati beettosona

Issi addey eqqidi ba shurabbe bollan xafetida piddale kushshe biradhdhen bessishe de'es izappeka guye baggara issi addey eqqidi goyettida goshsha xellishe de'es.

Issi kame gade goyishshe dees ha goyuza kameppe guye baggara dhdhoqa zumayne salo mera meray beetishshe des

Zoketi gogiza wolqama hathey de'ese ha gogiza hathappe miye bagara cora ketheti betosona

Dalgga zokko bollaara wolqqamaa haaththay goggishe de7ees;haaththape hinipinththan dhoqqa kushee bolla cora woray beeththishee de7ees.

Issi addey ga deli oosettido oyde bolla uttidi kushe gina piddisidi deees guye baggara cora mithaynne dhoqa zumay beettees

Wolqama haaththay sokko pollara gogishe dees haaththafe guye baggara cora sooti issi matan shiiqidi beettosona.

dalga demba duura adussa ogey deees ha denba giddooni coda mithatinne guye baggara dhoqa zumay beettoosonna

wolqama zokketidi gokkiza haaththey deees ha gokkiza haaththafe miiye baggara cora keeththatinne ogeti beettosona

Issi mac'c'a nay kuto idimada eqadus izipe guye bagara issi gita kethaynne c'ora utati betosona.

Cora meheti maatta mishshe de"ossona izetappe guye baggara cora miththati bettosona

Coora meheti daligga ogera hametishe doosona ha mehetappe guye baggara corra mithatine dhoqa zumati betosona

Dalga demban c'ora meheti mata mishe de'osona ha mehetappe guye bagara c'ora mitati betosona.

dalga dembala cora meheti hamettishe de7oosona hamehetappe guye baggara cora woratinne dhoqa zumati beettoosona

issi aaya maata buuc'ada nam7u meetas immashe de7awus ha nam7u meetikka dumma dumma medhoy de'es.

Issi aya issi miizassi guye nam7u toha issi bolla oykkada qachashe de7awusu guye baggara cora miththati bettosona.

Ha asati wordorseta issi guyelagishe de'sona miye bagara qasse cora dalga woray betto.

issi attuma naay cora deysheta dalga ogera issi guye laaggishe deees guye baggara cora mithati de7oosona

issi addey dalga denbani cora dorsata hee mishe deees guye baggara qasse cora worati beettosona

danga dembani cora deyisheti shiiqidi de7oosonaguye baggara qasse cora asati eqqidi de7oosona

cora hareti maata caanidi kaame ogera bishe de7oosonna haretappe guyera cora woray beettosona

Cora meheti zadalo'a kirtooni qashettidi maata mishe de'oosonna ha meeta bollarakka keeththay kamettidi deees.

Issi addey dalga koshsha kaden nam'u zo'o boorata waaxidi goyishe dees guye baggara cora mithati beettos.

cora meetinne dorsati haaththa uyishe de7osona miye bagkara cora mithati eqqiday beettoosona

Cora meeti hamettishe de'oosona hameetappe guye baggara gita keeththay bettishe dees.

cora hareti issi matan shiiqidi eqqidosona haretappe guye baggara cora asati keeththa garsane eqqidoosona

dalga debbani asati nam7u waaxa boorata goyishe de7oosona ha goyettizo gadeni keehippe cillida cora maatay beet

cora meeti qashettidi de7oosona qashetido meetappe guye baggara issi maata keeththeynne cora mithati beetto

cora meheti balga denbani maata miishe de7oosona guye baggara qasse keeththeynne cora woray beettosuna

nam7u si gina medhoy deiza miizati pude simmidi eqqidoosona hamizatappe miiye baggara cora sooti beettoosona

Dalga dembani cora meheti maata mishe de'oosona hameetappe guye baggara dhoqa zumatinne cora wurati beettosona.

Issi addey cora hareta dalga ogera laagishe deees guye pagkara qasse cora asatinne worati beettoosona.

Soho giddon issi Gita miizy pude sima eqada mashe de'awusi. Ha miizaysi bothinne karetha medhoy Des.

nam7u mayti cora deggeta laakkishe de7oosona hadechatappeka guye baggara cora melida mithatinne salo medhoy beettishe dees

Danga okera cora meeti hamettishe de'osona hamiyetappe miye bagkara dhoqa zuma bollan cora mithati shiiqidi deizay beettishe dees.

C'ora asati dunguza qodhen maydi eqidosona ha asatika c'ora puteta oykidi eqidi de'osona.

Qeri fesitaleni bitay kumidi utidays gidoni cora puteti toketidi deasi ha outeta gidora cora oge deasi.

Bootha pestaleni biitayi kumidi utidaysa gidoni cora puuteti toketidi de'osona, ha toketido puuteta gidora cora ogeti de'osona.

dalga goshsha gaden issi attuma nay toha bolla uttidi puute tokkishe deees guye baggarakka cora asati eqqi doosa

goyetido goshsha gadeni cora asati shiiqidi eqqidosona ha eqqido asatappe guye baggara cora uuthatinne worati beettosona

dalga goshsha kadeni issi addey ooththo miisha oyqqidi hokkidi de'ees izapfe guye baggara cora worati beettosona

Cora asati shiiqidi toketida puute garsen biitta ushshishe de'oosona guye baggara qasse cora wuratinne zumati beettoson

Cora asati issi matan shiiqidi eqqidi de'oosona haasatappe guye baggara cora mithati beettoso.

cora qanxettidi issi bolla shiiqida muuzey deees guye baggara cora muuzeti cililidi beettosona

Balen bukettiza katha giddora cora meheta asati laaggishe de7oosona ha buketizo kathafe guye baggara cora sohoti beettos.

issi addey mirtida banga oykkidi eqqidi deees izapfe guye baggara cora melida bangatinne worati beettosona

Nam'u ayet arsetida arsa bolla cora dono shishidaya de'es, izetappe guye bagara dhoqan arsetidoysa bolla cora dono shishidaya de'es.

Dalgga goyyetida dembban cora asati puutte tokkishe de7osona ha asatappe guye baggara cora woratinne dhoqqu giida zumay bettishe de7es.

Cora badalayinne badhdhoyi yafaranni yafaranni tokettiddi de'ees.guye bagarakka toketena mela gadeyi betishshe de'ees.

issi addey goyettida goshshan toho bolla uttidi miye bagga xeellishe de7ees izapfeka guye baggara cora asati heemettishe de7oosona

issi addey toho bolla uttidi qanxettidi puriza uutha xeellishe de'es izappe kuye baggara cora asati ekqidi de'osona.

Cora asati booketti uuttida oolanni puutte tookishe de'iossonna ha asatappe guye baggara cora bookettida puutte oolatti de'iossonna ha asatappe guye baggara bookettida puutte oolatti bettishe de'es

Cora asati shiiqidi eqqidoosona ha asatappe guye baggara cora woray bettishi deees

dalga debbani cora melida gistey de7ees guye baggara qasse cora mithatinne dhoqa zumati beettosona

cora asati towa bolla shiikki uttidi issi toketido pote garsen biitta ushshishe de7oosona asatappeka guye gaxa baggara cora wuratinne zumati beettos

Issi naay dono bookkidi kusheni oykkidi eqqides naazappeka guye baggara cora donotinne cora keeththeti shiicidi de7oosona.

nam'o macati katha bukkishe de'osona izatappe guye bakara adussa cora mithati eqqidi beettishe de7oosona

issi toketida puute cora asati shiiqidi eqqidi beyishe de7oosona ha asatappe huye baggara cora asatinne mithati bettishe de7oosona

Issi hakimmeyi danno giddon Meheta qachchidi akamishe de'esi ha eqqido akimeta guye baggara cora mehettinne keththeti bettossona.

Dalga dembani cora hareti shiiqidi de'osona ha shiiqida haretape guye bagara cora woray beetosona.

Coora hareti issi matani shiiqidi eqqidi de'osona ha shiiqida haretappe sinthe bagara hethu asati beettosona

issi zo'o booray goshsha gadeni eqqidi de'ees haboorappe guye baggara cora asati eqqidi de'oosona

Cora deyshatinne dorsati issipe shiiqidi de7oosona izatappe guye baggara cora meetinne asati beettoosona

cora asati shiiqidi eqqidi de7oosona haasatappe guye baggara issi kaameynne cora mithati beettosona

Cora adussa gaaleti eqqidi de;oosona hayqqido gaaletas miye baggara nam'u asatinne sintha baggara salo medhoy be.

Cora debuheti issi bolla shiiqidi eqqidoosona ha eqqido deyshatappe guye baggara qorqoron birdettida birday beettees.

Cora deggatinne dorseti issi matan shiiqidi eqqidoosona guye baggara qasse hoqa zumay beettees.

Issi hakimey boora zadalo'a giddon gelisidi akamishe deees guye baggara cora asati eqqidi de'oosona.

dalga baani cora meheti ichidi de7oosona haichida mehetappe guye baggara cora keeththati beettoosona

denbani issi addey booththa para oykkidi ekkides guye baggarakka keeththay mithay beettishe deees

Soo geddon cora asati shiikidi uttidi de'osona ha asatappeka sentha baggara issi macasiya booththa kumetha mayda macay eqqada de'us

Cora haretti issi matan shiiqqidi de'osonna ha haretappe guye baggara gita keeththeynne cillili ekkida uuththay beettes

nam7u hareti duge simmidi eqqidi de7oosonna ha nam7u haretappe miye baggara issi hare pudi simmidi eqqidayssi deees

Cora dorsatinne degqeti issi bolla shiiqidi eqqitosona iyatappeka sinthe baggara dhoqa zumaynne bishe eqqida kaamey beettishe dees.

darga dembani mitha essidi pirtido birda giddon cora meeti qachetidosona ha birdappekka guye baggara cora meeti demban amettishe de7oosona

Nam'u asati para oykkidi eqqidosona hasatappe issoy maskini duuna tucciti eqqides detappeka qasse giya bagkara sohoy bettikkedee.

nam7u issi hedho hareti katha mishe de7oosona haretappe miiye baggara issi uttida addeynne eqqida asati de7oosona

Issi addey toha giddon kana gelthidi oykkidi eqqides guye baggarakka issi akimey hakkanaa akamishe dees guye baggarakka daro akimeti beettos.

Dalgga dembanni adussa maatha giddoni issi wora kanay pudde simmidi eqqidi miye bagga xelishshe dees.

Dalga dembani, adusa maata gidoni ,issi uridaleyi eqada guye simada zoko bollara xeelashe de'awus.

Issi qaarey guye toho bollan uttidi deees haqarefe guye baggara cora woratti beettoso

issi gita wora do7ay doona doyidi eqqidi deees hawora do7appe guye baggara dhoqa zumati beettos

issi adussa qeccinney mitha haythe koolidi mishe dees hayqqida qeccinnefe sintha baggara cora woray beette

cora dangarsati wora giddoni shiikidi de7oosona ha dangarsati xeelode issi gina medhoy deees

issi zo7o wora kanay eqqidi miiye bagga yuuyidi xeelishe deees ha wora kanappe guye baggara cora worati beettishe deyoosoa

issi wolqama gaammoy maata giddoni ichidi de'ees ha ichido gaammope kuye baggara salo medhoy beettees

issi addey kushe bolla denthidi eqqides izapfe guye baggara cora melido mithata giddoni cora do7ati beettos

Cora wora hareti issi matani shiiqidi eqqi doosona ha wora haretappe guye baggara dhoqa zumay beettees.

Dalga tembani nam7u issi gina kaammoti issife eqqidi diichettishe de7oosona.

Dalga baane cora wora hareti shiqidi de'osona. Wora haretappe guye bagara c'ora worayka beetes.

Darokka dembbani issi zo'o woora kanay eqqidii miiyye bagga xeellishe de'ees hayqqida woora kanappe guye baggara dhoqqu gida zumay bettees

Issi wolqama haylashoy duuna doydi deees haylashoy wolqama haaththe giddon ichidi deees

Dalga ambani cora urdayleti eqqidi de'oosona ha eqqida urdayleti issi gina medhoy deees.

issi godarey duuna doydi eqqidi de'ees hakko darefeka sinthe baggara qanxettidi kaden ichido mitha durumaynne guye baggara cilili uttida maatay beettishe de'ees

Adussa qeccinney denba gadeni eqqidi dees qeccinefe guye baggara cora woraynne dhoqqa bosheti bettishe de'oosona

dalga denbani nam7u adussa kapoti eqqidi de7oosona ha kapotikka nam7ay issi mala qalame oykkidayssi beettishe deees guye baggarakka cora maataykka beettishe dees

Cora adusse maata giddoni nam'u gaammoti ichidi de'oosona ha gaammotas hupeso xalalay bettishe de'ees.

Issi gita gaammo maata giddon ichidi de'ees hagamofe kuye baggara salo medhoy beettees

Daluga dembani adussa mota giddon nam'u adussa kapoti ekkidi de'oosona ha kapotikka nam'ay issi gina medhoy deees